Abaana banho bava ya maadhi bali kubita mu ngila enho elaga nti amaadhi yegava bava kunsulo, kuba engila enho tebitamu mmotoka nti oba eliyo mmotoka enha nhonha amaadhi. Engila yaba bigere nha gaali, tuli lengela eliyo alina egaali abandhi betwise nha mutwe aye nga bali kuva kunhonha maadhi ku nsulo

Okugaita ebyuma nh'omulimu ogwetanhilwa einho ghanho mu busoga, kyaghaliliza abavubuka abasinga okugwetanhila nkanhi welodingi, okugaita ebyuma nga endhigi, okugaita ebintu nga entebe edho edh'ebyuma. Kilagibwa nti ghanho omwami onho ali kugezaaku okugaitagaita abonhe nti asobola okolamu eky'omugaso mu byuma binho ela alikozesa ekyuma ekigaita

Endhuki dhinho dhili ghalala dhili kukola omubisi dhili bize dhili kukola mubisi mubisasala byadho omubisi gunho bwedhigya kubumuli dhila dhaguta ghanho dhagusoloza gwafuka gwaghalala.

ekyobulambuzi kyetulinha ghano mu Uganda ate nga kyakulya nhi rolekisi ekolebwa nga osise kyapati ghataamu amagi nhi kabagia ne bilungo byamu. Omuwami onho mukifo kyo kuba nhe idhuuka lyonka yasalagho okutaagho kinho eky'obulambuzi, nga ole bwaba aidhye ku iduuka aba asobola nh'okwefunilayo nhi rolekisi ya lyaku okugaziiya ku nfunha ye.

Abaana bano baisomero era nga bali kwegeresebwa okuluka oba ebyemikono. Sawa dhino buli muntu oba buli mwana agemye empiso eyo kutunga era agemye n'ewuuzi ekiraga nti alikwega okutunga.

Omwami onho munhabyabufuzi nga aghagila ekibiinha ekya "NUP" National Unity Platform, kuba nh'akakofiira kayambaile ku mutwe. Alinha eigaali ali kusala oluguudho lwakuba kumbali eliyo abamulingiliile. Ava mu idhuuka lya ngoye kitebelezebwa okuba nga ava kugula kanho akakofiira kuba eiduuka lyalivaamu lya ngoye.

Tuli mukibuga ghagati aghali epaka, paka dhinho nho muba motoka abantu mwe basobola okudhagana nga bali kugya mu lugendho, amakalina kumbali gabamu abantu era kilaga nti tuli ghagati gha kibuga.

Abalambuzi banho bali kugya kulambula mu nsozi ghaigulu. Kyova obona bayambaile bbutusi edho okubayambaku okugya nga basobola obutanhinha mu bityanka obutegubya. Basitwile nh'obuti okubayambaku obutagwa nga babusimba mu itaka omwo mu bityanka binho enho bwe banhinha ensozi. Basitwile ensagho omuli nti ngoye nh'ebyokulya bye basobola okulya nga batuuse ghaigulu eyo.

Omusawo onho ali nhi byali kukebela ku isimu. Nh'engeli gya yambailemu kilaga nti eliyo byali kukebelaku byayendha okukakasa byaligya okukola ku mulwaile.

Eighanga linho lili ghanho mu Uganda. Abakyooli oba abali mu mambuka ga Uganda nh'abatela okukinha amakinha ganho. Batela okugakinha mu biseela byaibwe eby'amasanhu nhi mu biseela byaibwe eby'okufiilwa, nh'amakinha ganho gebaliku. Kyendhidhi nti bali kusanhusa mu abantu ela bali kukinha amakinha gaibwe ganho amakyooli, oba bwola dansi yebatela okukinha.

Entulege dhinho dhaganhibwa mu makuumilo ag'ebisolo ebyo munsiko. Entulege dhinho nnhungi inho ela nh'ekisolo ekikatebelezebwa okuba nga kili nhe langi ennhungi einho, ebikuubo ebyo ebilugavu nhe byeru. Entulege dhinho dhiba mu nsiko ela dhilya isubi elyo kyetulisuubila nti sagha dhino ela kyedhili kukola, dhili kulya isubi lyadho. Enho elinze enho lwakuba elikubonha abantu eli kweghunhya bantu ki abali gikuba ekifanhanhi. Aye entulege dhili mu nsiko.

Elyato linho lili kutambuza bantu , abantu banho bali kukozesa elyato elya buli idho elitali lile elya yingini oba ely'amafuta. Banho bali kozesa nkasi ela tulibonha abaami babili. Omu ali enho oghundhi luyi ele. Twa bonhamu nh'oghundhi atyaime mu. Lili kutambulila ku maadhi ela bali kulaga nti eliyo yebava, bali kutuuka ku lukalu.

Binho biyirilo bya maadhi ago mwiga, amaadhi ganho eriyo ghe ga tuka nga gali ku kaselengeto ka maanhi geyaganha nga gatandhise okwe tololela agho gaba oti gali ku togota ga kola ebiyirilo, nha maadhi ganho getuli kubonha oti gali ku togota aye nga kaselengeto nhi supidhi gye galiku nhe kili galetera ebyo nga gagainhe maadhi geinhago.

Emilimo egye ndhaghulo abantu ghebasinga okwetanhira egyo mumutwe nho kutunga era okutunga kugile ghala, eriyo abakozesa ebyalanhi ebitali bya masanhyalaze ebindhi tibya masanhyalaze, kye tulibonha ghanho kyalanhi aye kya masanhyalaze era omukyala onho aligezaku okupima olugoye nho lukoba lunho afunhe mita entufu dhalinha olutungila ku.

Endhoki ku kimuli elese mudhenene oba eidhye kukola mudhenene aye nga eri ku kimuli kuba ekimuli kinho kyetaga endhoki nhe endhoki yetaga ekimuli byona byona bibagho ku lwa binhe ghakyo.

Erinho isinzizo eya bendhikiriza eyo bukulistayo lya Namirembe Cathedral era eri kukasozi ghaigulu ghansi ghatolerwa gho amayumba nhebizumbe ebindhi.

Embati yo ku maadhi enho etela inho okuzanhila mu ganho amaadhi era eri kwetegereza etela inho okwila kumbalama dha maadhi okunonhyayo obwokulya nhi ku kimuli oba omuti gunho gwe lilainhe erina okuba nga eriyo kyeli ku azaagho okuluma oba okulya aye nga mabati ya ku maadhi.

Ebinhonhi ku nnhandha nga bili ku bbuluka ghaigulu aye ela nga ghaligho nh'amaato. Kitebelezebwa okuba nti ebinhonhi binho eliyo kye bili kubonha mu nnhandha munho oba byenhandha ebyokulya bye bisobola okufunha, aye nga bili ku nnhandha nh'amaato galigho aga yemeleire agho, okulindha.

Oluguudho lunho kumbali kwalwo kuliku amayumba, amayumba ganho galiku amadhuuka, amadhuuka agandhi gakolaganha nha bya ku weldinga oba okwokya ebyuma elindhi lya mobile money ghaligho nh'obutebe obutundhibwa gho obutebe bunho bwetukozesa obwabulidho eghaka kumbali kule ekitegeza nti kasenta kalimu na bantu era nho budhuuka obutono tono.

Envuvu dhinho dhili mu'kumiro lya dho elye bisolo nkanhi (national game Park) envuvu dhinho dhitela inho okuba munsiko nhi mu maadhi aye buti ndhoghoza dhivire mu maadhi dhidhye ku nsiko kulya nsiko.

Enho nkulungo eri kwitendhekero mu Uganda liliku makerere kuba tuli bonha nhi moto yaibwe (we build for the future) ekilaga nti makerere university, aye enkulungo yaibwe era tuli kubonha munkulungo munho eriyo ekili ku langibwamu kuba tuli ku bonhamu postazi.

Amato ganho balikwe tegeka kugya kutega byennhandha kumwalo gunho gw'amato ganho gagya kufunha byennhandha oba kulobelamu ebye nnhandha oba mukenhe oba muputa. Abaami banho bali kubonhebwaku nga bali kwetegeka kulongosa amato geibwe nho kwiidhabiliza obutimba.

Linho itelekero oba olyagho idhuuka lya omubisi gwa endhuki nga bamaze oku gukenhenha okuva mu bisasala, guterekeibwa era guli kulindha kutundhibwa. Guli mu bikebe ebye ndhaghulo nga guli mu bili saizi omuntu gye ya ndhyetaze.

Omwami onho alikufughera bilime ali kubita ngila okuba nti bifunha omulweire okuva kubighuka ebibi taghanhya, enhanha dhali kufughera dhetaga fatalaza oba ekigimusa ekigiyambaku okukula obulungi baifughera okugema omulweire buteita bimuli bya nhanha so dhiba dhikula bulungi nho kufugha okwo kwaliku.

Kano katale kabbogoya, kukibala kyebeeta bbogoya tulibonha omwenvu, oghundhi alikumpi kwenga, oghundhi mubisi nh'amatooke eluyi , omuntu asobola okwendha ogula ekibala oba yagula emere ey'amatooke aye nga katale era ghamilengo gya bbogoya nh'amatooke.

Embogo dhinho dhili kunhwa ku amaadhi kitebelezebwa kuba nga dhiviile ye dhiva nga enhonta elidhiluma nho kutukila ghanho ku maadhi tuli dhibonhaku nho bunhonhi kitebelezabwa okuba nga kuliku enkodho obunhonhi bunho bwe buli kwendha okumodhaku.

Omupiira gwa bigele ela gwa basaadha nh'abali kugusamba. Eliyo asambye omupiira, bamusambilaku ela amagulu maghanhike ekilaga nti agusambye, onho yayendha agulemese okugya yegugya aye nga gubiseewo.

Abaami banho ba yinginiya bali kuzimba ekizimbe ku lubalama lwa maadhi nga ghe batuuse bali kukitaaku silingi bali kukozesa embagho dhino bakiteeku silingi me mmale bakyongereyo.

Ekifanhanhi kili tulaga amaato abiri nga gali ku nnhandha mu bwire, mu bwire nga obuli okuziba... maato abiri nga gali ku nnhandha... mu bwire nga buli...buli nga obuli kuziba kuba tuli bona omusana nga guli kugherayo. So...maato abiri nagali ku nnhandha gali kuseyeya.

Enkembo enho eli kuva ku muti, bwesala oluguudho lunho. Olugudho, lwaitaka tuli bonho eitaka linho oba enfufu enho egya paka ku bilime ebili kumbali, ekitegeza emotoka dhitela okubitabitagho. enkembo enho oluguudo olwo eli ku lusaala bwelingilila omuntu ali kugikuba ekifanhanhi.

Oomu ku bintu byetwakola okwetangila obulwaire, obwa senyiga omukambwe, nh'okukozesa sanhitaiza, nga tunhaaba mu ngala oba okutangila obughuka bunho okusaabaanha ku mibiri gyaife, omukyala onho alikozesa sanhitaiza enho nga ali ku sigaku mu ngalo okwita obughuuka obuli mungalo dhe.

Linho isabo lya banhaife abendhikiliza ey'ekikatuliki, lyaganhibwa lugazi ela nga abasabilamu nhi banho abakatuliki. Mubaamu aba "father", ababikila, aba "brother" nh'abagoberezi abendhikiliza eyo betweta abakurisitu. Tulyagaana lugazi ela bwoba ku luguudo lunho olwa bulidho osobola okukilengera nga oli kwingila lugazi.

Kanho katale kabibala, abantu abasinga batanhira okulyaku ebibala era basalagho nti ababitundha ole bwaba tasobweire kugula kilamba buti nga kighota meloni basoboola omusaliraku olwaghu lwasoboola atwala nhe bindhi biligho nga amenvu nga apoo nga emithungwa nhe bintu ebilungi. Akatale kanho kalimu ebintu ebyendaghulo nhe amadhuuka agolukale akatundhu ebintu ebikalu gonha galimu.

Endhuki dhino dhe soloziza ghalala nga dhiri ku bisasala dhiri kola omubisi dhili kwekolamu omulimu dhiri ku soloza omubisi gunho ate era dhili ku kwidhabiriza gubonheka nti gubamu ti gwononheka oba ti guyuyika. Dhiri ku zimba ebisasala ekyo dhikolemu omubisi gwadho.

Ekifananhi kili kutulaga omusawo nga ali kukola ku mulwaire, omusawo ali kukola ku mulwaire kye tuli kubonha nti ali ku mupima aye nga basawo nho mulwaire.

Abakyala bano balikutambula bavo kunona maadhi betwise ebidhomola kumutwe ebirimu amaadhi balikutambula nga baira waka kuba bali mulugudho olulaga nti bali okugya waka bamaze okufunha amaadhi. Tuli kulengera n'abakyala abandhi abali kughaya kungira ekitegeza bo babagho kumpi.

Dhuma nga musimbe era yamela aye lwakuba yamerera ghalala, nnhimilo nhilivu era yesimisa, dhuma onho tibamugha ibbanga limala kuba yegeise ghalala ainza obutakula bulungi aye nga mulime ghamu era munhilivu era alaga nti amaadhi gatonha nga munhilivu munhimiro.

Onho inginia gha bya masanhalaaze tuli mubonha nga ayambaile enkofila eyaba bya masanhalaaze, ela nga twamuboinheku nga alinha byali funha ku isimu, buti olwabifinie nh'okuidha okubikanhika ghanho. Mu mita ali gezaku okugaita okubonha nti amasanhalaze ganho gakola.

Kinho kisaghe kye basambilamu omupila ekye namboole era nhe kisaghe ekikulu ekya uganda emipira gyayo ghegizanhibwa nha maghanga agandhi bwegaba gaidhye munho.

Kanho akanhonhi kasunsuunhi ke bakoba ati kaala mooya. Kaliku elangi nnhingi ndhi bonha eya kammyufu, nh'eya bbululu nh'eli oti ya bbulaka oba endhilugavu nh'omuli nhi kyenvu. Akanhonhi kanho katela okubukila mu miti ela nhi kwekali, kali laga nti kali kughumulaku ku muti.

Nhakazeile oghe ghanga, balitulaga nga aliku kativi okubonha omwaana alimundha oba omwaana gwa gyozala alyatya ayemelele atya. Akativi kanho kayambaku abasawo okutegele omwaana ali mundha oba ali bukika oba ali bumela oba yetagisa okuteleza oba eliyo ekimwetugileku munkoto, kayamba nhi maama okwetegekela oba kamulaga aibbanga, li lwalinha okwetegekela kuba nti aidha mwidwaliro, omukyala onho alikuka tivi nho kuba ali lubuto, ali mabudha